shisawa shetsimotoha tsapakingilewo tsimihilewo tsitakisi nitsibasi nibisaala nitsintsu tsetsi korofa bawandihaho bari hotelo tsimafulu bitindilo byesi bakulisilaho byehulya

Basetsa bali bane, ba'taru bakwarire tsi'ngofila, mutwela wi'khale khupikipiki , bulikho ne kimilyango kyesibosya, abawo itsu indeyi ingali ingene luwande bawakha i'langi i'wanga luwande bawakhaye nabintsali

Umusani, alikhusindikha indika abana bibusile khundulo bamulolele bengasi umukhasi bengasi balikhundulo balikhushina tsinanga batsisungile khulusubo inyuma we busani buhusindikha idika

inzu iye kamatafali babimbila kamabati kamawanga nibakhasi barano, babili bawambile tsimbako bali khulima, baramile bimikhile, balala bari khutaya kametsi mu dramu ni bidomola biliyo

Gamana genzuki gali mu shi mushilalo shesi inzuki yasalilamo.

umusani akwarire tsingato nimbale imali nisweta imali wahambile hasala haliho hakuwa haloba tsinyeni watumile mumetsi

Tsintsukhi tsili tsine, tsi'taru tsili khurura mu'tsu yatso, indwela ili khukhwingila, indwela ili khukhwikha asi nenga ili khukana khusuna khwiloba

Basani babili bakwarire tsinanga tsimali, bali khumetsi bali khuloba tsingeni batumile kimilobo mumetsi bikhaye khundulo balindile

Gamana genzuki nga kuliko ninzuki inkulu yabusanileko numuseza wawambile munkono.

Umusani a gwarile imbale inyimbi wimikhile khuli khongoro ali khuwuba khatimba alihutuma mumetsi khawamba tsinyeni

itsuhi ili hushisaala yibusile atwela yabumbile kumuzinga

Shisali sikaali shasimba, shilimo netsitsila tsibili tsibirira agari we'sisali.

tsintsukhi tsili tsingali tsiwundile hatwela tsili tsabusane tsili khunayu khumana katso

Bibindu bili mwiduka balimo basani babili mutwela wikhaye warele bindu mwidukha mutwela wimikhile alikulola isimu

tsitsukhi tsili tsine tsindala tsili ukhwingila mumalowo tsekamana isi tsikholela kamana kayo.

Tsitsuki tsidhala tsiri khurura mumutsinga tsitsindi tsiri ukwinjira tsindara tsiri ukwikhilila tsamaga mumutsinga etsi tsikhona

Imatokha indeyi itwikhile iyashe imboofu isinya lugudo nibaboda bavuga hundulo, basani babili bimikhile baloleyeye

u'musani i'mihile a'mbi nishi'pande a'likhu wa'sutile ku'mukhono angaki ali ni khu'wotselela nili'dobozi lye'yangaki naabi a'li khu'khokha wa'samile mu'hanywa a'likhukhokha ni tsi waya-tse-kama'sanyalazi tsa'bilirawo

Bakhasi ni basetsa bakwarire tsi sumbati balala balikhukhupa tsi ng'oma babili balala bali khukhupa bikalakala basutile kamakhono mungaki balikhusanyuka

Inzukhi indwela yakwiye khu shibya yimikhile khushimuli ikhununamo kametsi ke muchimuli

imotoha ili hulugudo yasutile kamatore numusetsa aliho humotoha inyuma mutwela huliho litandalwa libesemu

Kamayika kamabumba ke khutekhelakho bilyo babumbilakho bibyuma khundulo, bipati biyeta khula khwatikha ta.